Vanoshanda muzvibhedhlera vanofanira kuzvidzivirira mukutaputirirwa zvirwere kubudikidza ngekupfeka magurovhosi, heti, zvivhara muromo uye hembe dzinoita kuti vasatapirirwa zvirwere.

Zvirwere zvakawanda zvinosanganisira manyoka zvinodziviririka kana vantu Vakashamba nyara vasati varya kana kuti kushamba nyara vabva kuchimbuzi.

Kune mishini yechiyungu inoshandiswa pakuvheneka uye kuhloya kupisha kwemwiri kana kuti kuhamba kwengazi zvinoita kuti madhokodheya awane pekutangira kurapa murwere.

Kune ntombi namadhodha vakazvipira kuti varape vantu vanorwara. Naizvozvo ,vanotenderwawo kuti vadzivirirwe kubva mukutapurirwa zvirwere.

Zvibhedhlera zvinodetsera antu mukurapwa kwezvirwere zvakatsaukana vachipiwa mitombo inoderedza pamwechete nekurapa mikuhlani yevanorwara.

Kuti vantu vasatapurirane zvirwere, pane hembe, magirovhosi pamwechete neheti dzinoshandiswa pakudzivirira kuparadzirwa kwezvirwere.

Zvirwere zvine chekuita neganda zvinokurudzirwa kuti vanhu vaite utsanana maningi panyaya dzezvekurya uye kushamba.

Jekiseni harina kuti mwana mudoko kana munhu mukuru, munhu weshe unobayiwa jekiseni kuti arapwe zvirwere zvinenge zveinesa mumwiri.

Majekiseni ndeimwe yemitombo yechiyungu yadetsera maningi pakuderedza uye kurapa mikhuhlani yaka tsaukana.

Vanoshanda uye wanenge wauya nevantu vanorwara muzvibhedhlera vanosungirwa kuva wakapfeka zvinovadziwirira kubva mukutapurirwa zvirwere. Zvinosanganisira magorovhosi, zvivhara muromo, heti uye hembe.

Kune zvirwere zvakashata maningi zvinoparira. Naizvozvo vanoshanda muzvibhedhlera vanofanirwa kuva vakadziviririka kuti vasatapurirwe zvirwere.

Ikodzero dzentaraunda kuti dzive nemvura yakawanda, uye yakachena iyo yavanoshandisa mukushamba pamwechete nekubika chikafu.

Vana mazvikokota munyaya dzezveutano, vanopota vachiita misangano yavo, iri maringe nekuona budiriro uye pundutso munyaya dzezveutano.

Ikodzero dzemuntu weshe kubva kumwana mudodori kusvikira kumuntu wakura kuti ave nemukana wekuenda kuzvibhehlera kwaanondovhenekwa kuona kuti mwiri yake ichakati mboryo ere.

Mwana weshe kana achinge abarwa unofanirwa kubaiwa majekiseni pamwe chete nokudonthedzerwa mishonga inodetsera pakurwisa zvirwere zvinobata ana adoodori.

Muntu weshe kubva ari mudodori uno fanira kudzidziswa ku kosha kweku geza nyara zvinoita kuti azvi dzivirire zvirwere zvino sanganisira manyoka.

Ikodzero dzemuntu weshe kuona kuti anopota achindovhenekwa nekuhloyiwa nemadhokodheya kuonekwa kuri aana zvirwere zvinoonesa zviri munyama ere.

Kuti muntu weshe ararame zvakanaka inofanirwa kuva anechikafu chekurya chine utano uye chakakwana naizvozvo kune vanodetseredza mukuwaniswa kwezvikafu vantu vachidetsereka.

Vana vadoko vanofanira kudzidziswa kukosha kwekushamba nyara zvinoita kuti vazvidzivirire kuzvirwere zvinosanganisira manyoka.

Mushando wezvikora pamwechete nendharawunda, kufundisa vana vachirivadoko. Kukosha kwekushamba nyara zvinoita kuti vadzivirire zvirwere zvakatsaukana.

Ntharaunda yega yega inosungirwa kuva nepekuchera mvura yakawanda uye yakachena zvinoita kuti vagari vadzivirire zvirwere.

Kune mapandiko akazvimiririra anoona nezvekuti vane vawaniswa kodzero dzekuendeswa kuchikora pamwechete nekuwaniswa mune zvakanaka mune zveutano.

Varimubandiko rinoona nezvehutano vanopota vachihlangana. Vavariro iri yekupa vantu ruzivo maererano nezvirwere zvirikuboka, uye marapirwe azvo.

Mvura upenyu naizvozvo ntaraunda yega yega inosungirwa kuva Inepekuchera mvura yakawanda uye takachena inoshandiswa nevagari vemunzvimbo iyoyo.

Ikodzero dzemuntu weshe pashireshe kuti awaniswe mukana nekuongorora nemadhokodheya kana achinge arwara.

Muntu weshe unokodzero yekuva nemvura yakawanda ,uye yakachena inoite kuti vantu vageze nyara pamwechete nekubika.

Ikodzero dzendaraunda dzeshe kuti dzive nezvibhorani zvinenge zvine mvura yakawanda uye yakachena zvinoita kuti vagare vange vane mvura.

Vari mubandiko rinoona nezveutano vanopota vachiita maKambeni ane maringe nekuziisa antu maererano nezvirwere zvakatsaukana.

Vana mazvikokota munyaya dzezvehutano wepfungwa vane zuwa ravakaisa pashi rekupemberera nekuita kuridziro uye budiriro panyaya dzezvehutano wepfungwa kuti vane dambudziko iri vadetsereke.

Mushando wa ana mai pamwe chete ne ndaraunda kuona kuti vana vadoko vari kudakara ere kubudikidza ngekuva vari vatano uye vachi wane zvikafu zvino waka muviri.

Zvakakosha maningi kuti papotwe pachitwa mihlangano irimayererano nezvehutano hwemupfungwa. Vantu vachidzidzidana kuti vangadetsereka seyi mudambudziko iri.

Kune mapazi anenge akazvimurira ega. Anemushando wekupa vantu ruzivo pamwe chete nekukurukura navantu vanedambudziko rehutano hwemupfungwa.

Kune vantu vakazvipira kuti vadetsere vantu vanenge vaita dambudziko remupfungwa kubudikidza ngezviro zvinenge zvechivanesa vachivabetsera ngekuvapa ruzivo pamwechete nekuvapa tariro yekuti vaenderere mberi neupenyu.

Vari mubandiko rinoona nezvehutano hwemupfungwa, vanopota vachihlangana ,maringe nekuona budiriro irikuitwa munyaya dzezveutano hwemupfungwa.

Zviwere zvine chekuita neutano hwemupfungwa idambudziko rakanyanyisa zvikurusei kuhama dzemuntu uvovo. Naizvozvo vanodavo kudetserwa nemitombo inovarapa.

Hurumende yeRwanda pamwe chete nevano yidetseredza vanechikamu chinoona nezvehutano gwevantu vanedambudziko remupfungwa. Wanopiwa mitombo inowarapa.

Kuti mishando yemuzvibhedhlera ihambe zvakanaka, kune antu akazvipira kuti vadetsere vantu vanorwara vano sanganisira madhokodheya namanesi.

Ntaraunda dzezvibhedhlera dzinosungirwa kuva dzakashambidzika kubudikidza ngekutsvairwa, kusimwa maruva, pamwechete nekuchekererwa kwebundo. Zvinoita kuti itarisike zvakanaka.

Ikodzero dzemuntu veshe kuti avaniswe huzivo maererano nezveutano hwake. Kuitira kuti vantu vave vakagwinya vachizoita mishando yavo.

Makiriniki nezvibhedhlera inzvimbo isingafanirwi kuvharwa chero nguwa kana pakati peusiku nekuda kwekuti vantu vanenge vachida kudetsereka kana vachinge varwara.

Zvibhedhlera zvine mushando wakanaka maningi wekuwanisa vantu mitombo inovarapa kana vachinge vawirwa nematambudziko ezvakasiyana-siyana.

Mishini yechiyungu yadetsera maningi pakurapwa kwezvitenda zvakatsaukana, zvimwe zvacho zvanga zveinesa kuti zvirapike.

Mbatso dzinoona nezvekuongororwa kwengazi kana mvura dzemwiri dzakakosha kuzvibhehlera nekuti ndidzo dzinoita kuti zvirwere zvivhenekwe pamwechete nekurapwa kwazvo.

Zvibhedhlera namakiriniki vane nzvimbo inenge yakaiswa zvihlayo zvekuti vantu vagare vakamirira kuonekwa namadhokodheya.

Ikodzero dzemuntu weshe kuti awe nemukana wekuenda kuzvibhedhlera kwanondovhenekwa nemadhogodheya achirapwa zvirwere zvakatsaukana.

Makiriniki nezvibhedhleya vane pekushamba maoko kuitira kuti vantu vave neutano vachizvidzivirira kuzvirwere zvakatsaukana.

Zvibhedhlera nemakirinika zvinowanisawo zvikwanisiro zvakaita sema wiricheya zvinodetsera vantu varwarisa uye vakaremara kuti vahambiswe.

Zvibhehlera zvegazvega zvinenge zvine mapepa anenge akanamirwa pamadziro kuitira kuti vantu vaerenge pamwe nekufunda zvavanotarisira kuti vaite munyaya dzezveutano.

Misuwo yezvibhendlera zvizhinji inenge yakavhurwa nguwa dzeshe kuitira kuti vanorwara vadetsereke pavanenge vachida mitombo.

Nguwa zhinji maghedhi ezvipatara anenge akavhurwa kuitira kuti vanorwara vakwanise kupinda vachindoona madhokodheya vachirapwa.

Zvikora zvapadera zvakaita samakoreji namayunivhesiti vanoita mushando wakanaka wekufundisa mishando inosanganisira yekuzorapa antu anorwara.

Zvikora zvepadera zvinosanganisira makoreji nayunivhesiti zvinodzudzisa vantu zvavachazoita mangwani zvinosanganisira kurapa vantu.

Zvikora zvepadera zvirikuitawo pundutso munyaya dzekufundisa vantu maererano nemishando yavachazoita inosanganisira yekurapa vantu vanorwara

Zvikora zvapadera zvakaita samayunivhesiti padera pekudzidziswa kwamabhuku chiri kudzidzisawo zvemishando inozoita vanofunda mune ramngwana rawo.

Kune mabhuku akawanda munyaya dzezvehutano. Ayo anodzidzisa maererano nemikuhlani inosanganisira ganda rinenge risina kumira zvakanaka kuti ringarapwa sei.

Vanodzidzira mushando, wekuzova vanorapa vanorwara, vanotora nguwa yakati rebei, vachidzidzira mushando uyu, kuti vazoukona zvakanaka.

Ikodzero dzemutu veshe kuti ave neruzivo maererano nezveutano hwemumwiri mwake. Zvinoita kuti vantu vakone kuzvidzivirira kubva kuzvirwere.

Ikodzero dzemuntu weshe, kuti ave neruzivo, mayererano nezveutano hwemumwiri wake, zvinoyita kuti zvimudetsere kuti arambe akagwinya.

Kune ndombi namadhodha vakaita kudzidzira mushando wekuona kuti ntaraunda dzeruzhinhi dzakachengetedzeka ere zvinoita kuti vagari vave vakadzivirika kubva kuzvirwere.

Kune vanamazvikokota munyaya dzezveutano vanoita mihlangano iri maringe nekudzidzisana zvinechekuita nezveutano kweve ruzhinji kuti vantu vadetsereke.

Nguwa ngenguwa kune mihlakano yepashi reshe inoitwa mubandiko rezvehutano vavariro iri yekudzidzisana maererano nezvirwere uye kurapwa kwazvo.

Hurumende dzinodetsera maningi pakuwaniswa kwevantu vemundaraunda zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kutenga mutombo uye kurapwa muzvibhedhlera.

Zvibhedhlera zvinobetsera maningi kunyanya vagari vemudhuze imwomwo. Pakuvaniswa kwemitombo inorapa zvirwere zvakaparadzana.

Kune mapoka akawanda anodetseredza hurumende munyaya dzezvehutano wachiona kuti vantu vawaniswa mitombo ino vadetsera here.

Zvibhedhlera zvakawanda zvine nzvimbo inenge yakakura yekuti wanenge wauya, wawane pekugara wakamirira kuona madhokotera.

Zvibhedhlera zvinewo mbatso dzinoiswa vantu vanenge vafa vachinge vakamirira hama dzavo kuti dzizovatora vandovigwa.

Ndaraunda yega yega inosungirwa kuti ive nechibhedhlera chino chakaemera kudetsera vantu vanogara mudhuzemwo kuti vadetsinge varwara .

Zvibhedhlera, kunyanya zvakati kureyi,, zvaakuvakwavo zvemhando yepamusoro zvinoenderanawo nemukore wataakurarama uno

Zvibhedhlera zvakuwanisa vanthu vanenge varwarisa mibhedha. Inoita kuti vawane nguwa yakakwanda yekuongororwa namanesi vachirapwa.

Zvipatara zvakakosha mundaraunda yega yega kuitira kuwaniswa kwezveutano kumundu weshe zvichiita kuti vandu vasafa nezvinoponwa.

Zvibhedhlera zvinemushando wekuchengetedza vantu vanorwara kubudikidza ngekuwaniswa mibhedha, uye manethi anodzivirira kurumwa nendunga.

Mushando wehurumende kuona kuti ntaraunda yega yega yawaniswa chibhedhlera chinoita kuti vagari vadetsereke kana vachinge varwara.

Movha dzinodetsera maningi, pakutakurwa kweantu anenge akuwara kana vanenge varwarisa kuti warumbiswe kuzvibhedhlera waonekwe nguva ichiripo.

Ndaraunda yega yega inofanirwa kuva inechibhehlera chinodetsera vantu vanogara mudhuze mwo kuitira kuti vawane kwekurumba kana vachinge varwara

Mushando we hurumende kuona kuti mibhedha inoshandiswa na vantu vanorwara yaramba ichi vhenekwa uye kuchinjwa kuchi iswawo inenge ichiri nani.

Vari mubandiko rinoona nezvehutano wevantu vanopota vachiita makambeni ekukuridzira vantu kuti vave neruzivo maererano nehutano hwavo.

Movha dzinoona ngezvekutakurwa kwevantu vanenge varwarisa kana vanenge vakuwara dzinodetsera maningi kurumbisa vantu kuzvibhedhlera kuti varapwe nguwa ichipo.

Kune zvibhedhlera zvakanangana nevantu vashomani, kozoitawo zveveruzhinji, zveshe zvine vavariro yekupa mitombo inorapa vanorwara.

Zvibhedhlera nemakiriniki inzvimbo inofanira kugara yakashambidzika kubudikidza ngekutsvairwa kwepashi. Pamwe chete nekurimwa kwebundo rinenge rechizo chekererwa.

Vari kubandiko rezveutano vanobatana pamwechete nevebandiko rezveutano hwemuntaraunda kuona kuti nharaunda dzakachena kubudikidza nekuwaniswa kwamabhini.

Ntaraunda yega-yega inotarisirwa kuti ive nechibhedhlera chinoita kuti vanogara mudhuzemwo vawane kwekurumba kana vachinge varwara.

Makiriniki nezvibhedhlera pamwechete nemhatso dzinotengesa mitombo, vanoshandidzana zvakanaka pakuwaniswa kwemishonga kuvantu vanorwara.

Mukore uno ruzivo maererano nezveutano hwavantu rwakuwanikwa pakasiyana siyana panosanganisira mabhuku uye mapepa anonyorwa.

Kune mikhuhlani yanesa pashi reshe yaita kuti vantu vatambudzike inosanganisira gomarara asi pave nepundutso yekurarama kweantu kubudikidza nemichini yaako.

Zvirwere zvanesa pashi reshe zvinosanganisira gomarara zvakurapika zvirinani mukore uno kubudikidza ngemishini uye vanthu vakadzidzira mushando uyu.

Madzimai akawanda anowanza kuita dambudziko remushana unenge uchirwadza uye uchipisha, naizvozvo kune madhokodheya anodetsera madzimai anenge ane dambudziko rakadai.

Mishini yemukwero uno yadetsera maningi mukurapwa kwemukuhlani yanetsa pashi reshe inosanganisira gomarara, vantu vachidetsereka.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine bandiko rinoona nezvekurapa vantu vanenge vakuwara pamwe pacho vachihamba kana kuti vachiita mitambo dzakatsaukana.

Kune madhokodheya akadzidzira kurapa zvinooneka mukati Kati mwemiri munosanganisira mumagodo. Vantu vachidetsereka mukurapwa kwavo.

Vashandi vemuzvibhehlera vanoita mushando mukuru wekunga vareketerana wemunthu anenge achirwara vachiedza kumunyaradza nekumupa tariro yekupona.

Kubudikidza nemishini yechiyungu, mikuhlani yanesa pashi reshe, yakayita segomarara, yakurapika vantu vachitopona.

Muzvibhedhlera zvega zvega muntu asati arapwa anotanga nekutorwa mabhipii, shuga pamwechete nekuyerwa. Ozoenda hake kundoona dhokodheya.

Chirwere chedhaibhitisi chanesa pashi reshe. Naizvozvo kune mitombo yakadadzirwa kuti ibetsere inosanganisira majekiseni, maphirizi uye zvimichini.

Kune mishina yechiyungu yadetsera maningi kuvanhu vanenge vaita dambudziko remungazi zvinoita kuti vapote vachiiswawo imwe ngazi inonge yakachena mumwiri mwavo.

Kuna vana mazvikokota munyaya dzezveutano vanopota vachihlangana vachiongorora pamwe chete nekuita tsvakirudzo dzinodetsera vantu vanenge vachirwara.

Zvirwere zvinosanganisira zvemunyama dzemukati memwiri dzinosanganisira zviropa zviro zvinoda kuti muntu akasire kuona dhokodheya kuti arapwe nguwa ichakanaka.

Muzvibhehlera munhu asati arapwa vanotanga nekuvheneka kuona kuti kupisha kwemwiri, shuka, uye maBp anenge akamira sei mungazi.

Kune zvirwere zvinosanganisira mapundu anomera pamwiri. Naizvozvo muntu anokurudzirwa kuti arumbe kuchipatara kana achinge aita dambudziko iri.

Zvirwere zvanesa pashi reshe zvinosanganisira gomarara zvakurapika Mukore unowu kubudikidza nemishina yechirungu yayo inodetsera madhokodheya.

Muzvibhedhlera mune hungwanda ngwanda vemushina wechirungu iyo iri kudetsera maningi pakurapwa kwemikuhoani yanesa pasi rese inosanganisira gomarara.

Mphatso dzinoona nezvekuongororwa nekuvhenekwa kwengazi, dzinoita kuti madhokodheya abate chirwere chinenge cheinesa mumwiri, vechikona kuzochirapa nemazvo.

Mumbatso dzinoona nezvekuhloyiwa kwevantu vanorwara munenge munewo ngwanda ngwanda wemuchini yemukore uno, inosanganisira makombiyuta , zvihlayo nezvinovhenekesa antu anorwara .

Mumbatso dzinoita nezvekuongorora ngazi pamwe chete nemvura dzemumwiri mune mitombo yakawanda yavanoshandisa mukuvheneka nekuongorora ngazi iyoyo.

Kune vantu vakazvipira kuti vadetsere vantu vanenge varwarisa kana vanenge vakuvara vachivarapa vasati vasvika kuzvibhedhlera vachindoonekwa namadhokodheya.

Vanoshanda mumbatso dzinoona nezvekuongororwa kwemikhuhlani vanoita tsvakiridzo yakawanda kudzamara vasvika pamitombo yavanoda inozodetsera vantu vanorwara.

Vanthu vanorwara mukore uno vaakurapike zvirinani kubudikidza ngembatso dzinoona nezvekuongorora kwengazi uye mvura dzemuviri zvinoita kuti zvirwere zvibude pachena zvorapika.

Vanoshanda mumbatso dzinoona nezvekuongororwa kwengazi kana mvura dzvemumwiri vanoshandisa tsono pakutora ngazi mumuviri yevantu.

Kune mitombo inoshandiswa mukuongororwa kwengazi kana mvura dzemumwiri zvichiongororwa nekuvhenekwa kuti une zvirwere zvipi mumwiri.

Zvavanyore kuti madzimai vazviongorore vari vega vachishandisa kamushini kanoratidza kuti muntu une mimba ere kana kuti aana. Zvinoita kuti vave neruzivo uye kugadzirira nguva iripo.

Mbatso dzinoona nezvekuongororwa kwezvirwere zvakatsaukana mune mishini yakawanda inenge yaiswa mavhiri kuti vanoshandamo vadetsereke pakuhambisa mitombo.

Mu mbatso dzino ona nezve ku ongororwa kwe zvirwere uye marapirwo azvo munenge mune u ngwanda ngwanda ye mishini midoko ne mikuru ino shandiswa paku vhenekwa kwe zvirwere.

Kune ndombi dzinoshanda zvinomwisa mvura muzvibhedhlera mubasa rekuongorora ngazi pamwechete nemvura dzemumwiri vachiona kuti varwere varapika here.

Ikodzero dzemwana weshe kuti achinge abarwa aende kumadhokodheya achindobaiwa zvirwere zvinobata ana adodori zvinosanganisira gwirikwiti namanyoka

Zvibhedhlera zvega zvega zvine mandiko rinoona nezve utano hwemadzimai pamwe chete navana zvinoita kuti vadetsereke mukurapwa kune vanenge vachirwara .

Vari kubandiko rinoona nezveutano hwemadzimai nevana vanopota vachiita mihlangano iri maringe nekudzidzisana pamusoro pezvirwere uye kudzivirira kwazvo.

Madzimai akazvitakura anekodzero yekuwaniswa hutano hwakanaka kubudikidza ngekuhloiwa ngamadhokodheya vachizobara vana vanenge vakagwinya.

Kuti vana vadoodori vakone kuenda kuzvikora kunge vaine hutano hwakanaka naizvozvo vezvibhedhlera vanodetsera vana kuvapa mitombo inodzivirira zvirwere zvinobata ana adoodori.

Ntaraunda yega-yega, inosungirwa kuva ine chikiriniki, chinoona nezvekurapwa kweantu anosanganisira madzimai, neana adodori.

Madzimai neana adoodori varikuwaniswawo zvakanaka munyaya dzezveutano kubudikidza nekuwanirwa mitombo inovarapa kana vachinge varwara.

Ikodzero dzamadzimai pamwe chete naana adodori, kuti vawaniswe mitombo inovarapa, kuti utano hwavo hurambe hwakanaka.

Ikodzero dzemwana weshe, zvisineyi nekuti wakakuwara, kuti awaniswe zvikwanisiro zvinomudetsera pakuhamba, kunyanya vaya vasina mirenje yakakwana .

Zvibhehlera zvega zvega zviewo bandiko rinoona ngezvemadzimai arikubara pamwechete nehwana hudodori kuti vawane mukana wekurapwa.

Vantu vanorwara ngemukhuhlani dzakasiyana-siyana vaakudetsereka maningi pakurapwa kwavo, kubudikidza ngemishini iriyo inoongorora nekuvheneka zvichidetsera madhokodheya pakurapa.

Kubudikidza nemishini yechiyungu, apana chirwere chisingacharapiki. Zvirwere zveshe zvakurapika zvinosanganisira madziso, nzee kana gomarara.

Zvirwere zvanesa pashi reshe zvinosanganisira gomarara zvaakurapika mukore uno kuburikidza nemishini inoita kuti kuhloyiwa uye kurapwa kwevarwere kusanesa

Akuna chirwere chisikacharapiki mukore uno kubudikidza nekuwanikwa kwemishini mikuru kana mudoko inobetsera pakuvheneka uye kuhloya vantu vanorwara .

Muzvibhedhlera mega-mega mune zvimuchini zvirikushandiswa namadhokodheya neveshe vanoshanda muzvibhedhlera, zvinovadetsera mukurapwa kweanthu vanenge vachirwara.

Muzvibhedhlera mune zvikwanisiro zvinosanganisira zvihlayo zvakagadzirirwa kuti zvedetsere vantu vanorwara munguva yavanenge vakagara kana vakawata vachirapwa.

Mishini yechiyungu yabetsera maningi mukurapwa kweantu anorwara. Kubudikidza ngekubetsera madhogodheya pakuvheneka, uye kuongorora mikuhlani dzakatsaukana.

Mu zvibhehlera mwaku wanikwa zvikwanisiro zvino detsera antu pakurapwa kwavo zvino sanganisira zvi mushini zvinoona kuti kudziya kwe mwiri kwakaema sei kozotiwo imweni mishini inotora uremu hwe varwere vasati varapwa.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine nzvimbo inorashirwa zvinenge zvashandiswa kunyanya mukurapwa zvinoita kuti ntharaunda yepo irambe yakashambidzika.

Kunenjira dzakawanda dzinoshandiswa namadhokodheya mukuyisa mitombo mumwiri yevantu vanorwara, inosanganisira kuyisa muzvitambo kana mumadhiriphi.

Mishini yechiyungu yadetsera maningi pakuvheneka uye kuhloyiwa kwezvirwere uchiona pakuti mitombo ingadetsera pakurapwa zvirwere izvozvo ngeiri.

Kune zvikwanisiro zvinoita kuti mishando yamadhokodheya ireruke kuburikidza ngekuwaniswa kwezvikwanisiro, zvinosanganisira majekiseni, zvigero, magirovhosi, uye thonje.

Mumbatso dzinoona nezvekuvhenekwa ngwengazi kana mvura dzemumwiri kuchiongororwa zvirwerw mune twugaba twaunoona twakaiswa mutombo, ngazi kana mvura dzemumwiri.

Muzvibhedhlera zvega zvega mune masikero echiyungu ayo anoshandiswa kuona uremu hwevanthu vanenge vauya kuzorapwa.

Zvibhedhlera zvine zvikwanisiro zvinosanganisira zvimakabhineti zvinenge zvakaiswa mirenje inoita kuti ikone kuhambiswa kubva pamubhedha kuenda pane mumwe yakatakura mitombo kana zvikafu.

Muzvibhedlera zvega munosungirwa kuti muve nembatso inenge ine zvikwanisiro zvinosanganisira makombiyuta uye muchini inoshandiswa kuoongoroorwa kwezvirwere .

Muzvibhedhlera zvega zvega mune zvigero zvinoshandiswa mukuvhiiwa kwevantu vane zvirwere zvakaparadzana zvichiita kuti vapone uye vadetsereke.

Mitombo inoshandiswa muzvibhehlera inosanganisira majekiseni anenge akachengetedzwa maningi zvinoita kuti ave akachena uye akakodzera kuti ashandiswe pamwiri yeantu.

Kune mishini pamwe chete nezvikwanisiro zvakagadzirirwa kuti zvidetsere ana adoodori vanenge vadhibana nemikhuhlani yakaparadzana.

Muzvibhedhlera mune zvimatirei zvinenge zvakaiswa mavhiri zvinoita kuti mutombo pamwe chete nezviro zvikwanisiro zvikone kuhambiswa muzvipatara.

Kune zvihlayo zvakagadzira kudetsera vanorwara muzvibhedhlera. Zvihlayo izvi zvinoita kuti muntu akone kuwata kana kugara munguwa yaanenge achirapwa.

Madhokodheya namanesi, vanoshandisa zvikwanisiro zvakawanda mukurapwa kwevantu vanorwara, zvinosanganisira tsono, zvigero, majekiseni uye maphirizi.

Zvibhedhlera zvega zvega zvinotarisirwa kuti zvive nezvikwanisiro zvakakwana, zvinosanganisira naiti, zvigero nezvimichini zvokuvheneka vanorwara.

Madhokodheya na manesi vane zvikwanisiro zvavano tarisirwa kuva vanazvo kunyanya vachi vhiya vanorwara zvino sanganisira zvigero ne zvipanga.

Kune zvikwanisiro zvakawanda , zvinosanganisira mishini, pamwe chete nemibhedha inoita kuti vanorwara, varapwe vakawata kana kuti vakagara.

Kune mishini yechimanje manje inodetsera maningi pakurapwa kweantu vanorwara zvinoita kuti manesi nemadhokodheya vadetsereke mumushando mwavo.

Zvikwanisiro zvinosanganisira naiti mapanga uye zvigero zvinodetsera madhokodheya pakuvhiya vantu vanenge vachirwara nezvirwere zvakatsaukana.

Muchini yechiyungu yadetsera maningi mukuongororwa uye kuvhenekwa kwezvirwere vemarudzi akatsaukana. Vantu vachikona.

Kune mitombo yechirungu yakagadzirwa kuti idetseredze mukuwakwa kwezvehutano hwemuviri zvinoita kuti vantu vave nehutano huri nane.

Kune mitombo yakawanda yechiyungu inenge yakaiswa muzvibhokisi zvitotori .Mukati mazvo munenge makaiswa zvipepa zvinonga zvakanyorwa kuti vanoshandisa mutombo yoyo vaerenge vasashandisa zvisizvo.

Mitombo yechiyungu ine mhando dzakatsaukana, dzinosanganisira yokumwa, poita yokubaiwa, pozotiwo yekuzora paganda.

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetsere ana adoko kana antu akuru, kunyanya vanenge vayita dambudziko rekuyenda kudondo.

Kune mitemo yakawanda inofanirwa kuteedzerwa kana muntu apuwa maphirizi ekuti amwe. Imwe yacho inosanganisira kumwa maphirizi nenguwa inenge yaka tarwa.

Pamitombo yakawanda inoshandiswa yechirungu mapirizi ndiwo anonyanyiswa kushandiswa amwe acho anenge ane ruvara rutsvuku machena epingi kana egirini.

Mukore uno mapirizi aachangorapi antu chete akurapawo mhuka dzakasiyana siyana dzinosanganisira mwombe mbudzi kana makwai.

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetsere vantu vane dambudziko rekufema mweya kunyanya yemumiti vachizoita zvirwere.

Kunewo mitombo yakawanda yakugadzirwa kuti irape mhuka dzinosanganisira dzinogara naantu nedzimwe mhuka dzemushango.

Kune mitombo yechiyungu yakaita semapirizi yakagadairwa kuti ibetseredze mukuvakwa kwemiri zvinoita kuti vantu vave neutano hwakanaka.

Mitombo yechiyungu kunyanya iya inoiswa muzvichubhu ndeinoshandiswa mukuzora ganda rinenge raita mapundu kana kuti rinenge richida kunzi riite zvakanaka.

Madziso anombopota achiwawa pamwe chete nekutsuka naizvozvo kune mitombo yakagadzirwa kuti idetsere vantu vanenge vasangana nedabudziko rakadaro.

Kunewo mitombo yechiyungu yakugadzirirwa kuti irape pamwechete nekudatsera mbuka dzakaita seimbwa dziya dzinogara nevantu mumhatso.

Pane mitombo ye chiyungu yaka gadzirwa kuti idetsere vantu vanenge vaita dambudziko reku wawa kwe ganda kana hope zvichiita kuti vadetsereke.

Kutondora kana mamwe mamiriro ekubanze anokona kuita kuti vanthu varware nezvirwere zvakadai negotsorwa naizvozvo kune mitombo inorapa vanthu vanenge vasangana nedambudziko iri.

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetsere vantu vanedambudziko reBP zvinoita kuti zvidetsere mukurapwa kwedambudziko iri.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukurapwa kwezvirwere kuvhishandiswa maphirizi anenge akaiswa mukati mwezvimabhokisi.

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetsere mukugaiwa kwechikafu mundani zvinoita kuti vantu vadetsereke.

Kune mitombo yakawanda yechiyungu yakagadzirwa kuti iporese marwadzo imwe inosanganisira yekumwa imwe yacho ngeyekuzora paganda.

Kune zvirwere zvakawanda, zvinotapuriranwa. Naizvozvo kune maphirizi akagadzirwa kuti adetsere pakuti zvimwe zvirwere zvisatapukirana.

Mapirizi ndeimweni yenjira inoshandiswe maningi pakurapwa kwezvirwere .Mapirizi unokone kumaona akaiswa muzvigaba ,mamwe anenge akaiswa muchipepa, kozoti amweniwo anenge akaiswa muchibhokisi.

Mishonga yechiyungu yadetsera maningi pakurapwa uye kuderedza marwadzo kubudikidza nemitombo yaakugadzirwa yakamirira kurapa zvirwere zvakatsaukana.

Mapirizi ndeamwe emishonga inonyanya kushandiswa nevantu vanorwara, mapirizi anokona kuva ari akatenderera poita amwe akaita zvekureba asi eshe achirapa zvirwere.

Mitombo yakawanda kunyanya inoshandiswa mumajekiseni inenge yakaiswa muzvibhotoro zvidoodori zvavanoshandisa uye kuchengetedza mitombo iyi.

Besha nderimwe rezvirwere zviinonesa kunyanya kuvana vadodori nevantuwo vati kurei. Naizvozvo kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetsere vantu vane dambudziko iroro.

Kune zvirwere zvinosanganisira zvekuneseka nekufema zvanesa pashi reshe naizvozvo kune mitombo yakagadzirwa kuti ideredze marwadzo.

Mitombo yechiyungu, kunyanya inorapa besha pamwechete negotsorwa, kazhinji kacho inenge yakaiswa mumabhotoro.

Kune mitombo inenge yakachengeterwa mumabhotoro, iyo inoda kuti ichengetedzwe, kunyanya vantu vanenge vaipiwa kuchibhedhlera kuti vadetsereke.

Kune zvibhokisi zvinenge zvakaiswa maphirizi. Zvimwe zvacho zvonenge zvine mashomani poita anenge akawanda eshe eirapa zvirwere zvakatsaukana.

Kune mitombo yechirungu yakagadzirwa kuti idetsere kuthutsira zvinoita kuti mumwiri muve neutano hwakanaka.

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetsere hwana hudoodori hunenge hwasangana namatambudziko ezvirwere zvinobata ana adoodori.

Mumabhokisi anenge akachengetera mitombo yechiyungu, mukati macho munenge mune chipepa chinenge chakanyorwa mashandisirwo anofanira kuitwa mutombo uwowo.

Kune mitombo yakawanda kunyanya inoiswa muzvichubhu inoshandiswa pakuzora uchirapwa zvirwere zvine chekuita neganda.

Madhiripi anoshandiswa maningi muzvibhedhlera uye makiriniki kuitira kututsira mvura dzinonga dzechishota mumuiri yevantu vanorwara.

Maphirizi ane zita rekuti paraseti ndiwo anonyanya kushandiswa nevana vadodori kana vanhu vakuru pakunyaradza marwadzo.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirwa yakanangana nemazera akatsaukana. Imwe yemitombo yevana vadoko kozoitawo mitombo yavantu.

Kune mhando dzakasiyana siyana dzemapiritsi anoshandiswa pakurapqa kwezvirwere amweni akaita zvekureba koita akaita zvekutenderera.

Kune mihlobo yakawanda yemaphirizi anoshandiswa pakurapa zvirwere amweni aneruvara rwebhuruu kwozotiwo machena mamwe epingi.

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti ihambise ngazi zvakanaka pamwe chete nekuhambisa ngazi yemunxondo kuti iite zvakanaka.

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetsere kunyanya utano hweganda kuti rigare richipenya uye rakatsetseka .

Mapirizi aka wanda uye embando dzaka siyana siyana ndiwo ari kunyanya ku shandiswa muku rapwa kwe mikuhlani yakawanda ino sanganisira mundani kana kutemwa ne musoro.

Mitombo yechiyungu irikudetsera maningi pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana zvinoite kuti vantu vapore kuzvirwere zvinovatambudza.

Vantu vane dambudziko re zveutano wemu pfungwa vano piwawo mukana wekuita zvemitambo inosanganisira kutamba bhora zvichiita kuti mwiri yavo inge yaka gwinya.

Kune phatso dzakagadzirwa kuti dzidetsere vantu vane dambudziko reutano remupfungwa uko kwavanodetserwa vachipuwa mitombo inovarapa.

Kuti vana vakure zvakanaka vanofanirwa kuitawo mitambo yakasiyana siyana inoita kuti mwiri yawo iwe yakagwinya ichikwanisa kurwisa zvirwere.

Mwana weshe kuti akure zvakanaka unofanirwa kuva arimutano uye kupuwa nguwa yakawanda yekuti atambe nevamwe vezera rake.

Vana vadoodori vanokurudzirwa kuti vawaniswe zvikafu zvinovakwanira uye nenguwa dzeshe kusanganisira mangwanani, masikati nemadeekoni.

Mwana weshe unekodzero yekuti apone kubudikidza ngekudetserwa namadhokodheya kunyanya vaya vanenge vabarwa nguva yavo isati yanasa kusvika.

Nzvimbo dzezvibhedhlera inodetsera vantu vakawanda kusanganisira vana vadoodori vakaremara uye vanenge vakakuwara.

Manesi ane mishando wakanaka maningi wekudetsera madzimai anenge abara pazviro zvakaita se kuyamwisa mwana.

Mwana wega wega kana achinge abarwa unoenda kuzvibhedhlera kwaanondovhenekwa nekuongororwa kuti ari kukura zvakanaka here uye ane utano hwakadini.

Mishini yemukore uno yabetsera maningi kunyanya vana vadodori vanenge vabarwa pamwe pacho nguva isina. Kana kuti vachirwara kuti varapike vachipona.

Vanambuya vanoshanda kubandiko rinoona nezvekurapwa kweaana vanhu vakadzidzira mushando vawo zvekuti pamusoro pekurapa vana vanenge vachitotambawo navo.

Kune zvikwanisiro zvakagadzirirwa kuti zvidetsere mitsipa yevana vadoko inenge isina kumira zvakanaka Iyo inokona kuwanikwa mumbatso dzinoita zvekutengesa mitombo.

Varimubandiko rinoona nezveutano wevana adodori vanopota vachiita mitambo inemaringe nekudzidzisa uye kupa antu ruzivo mairirano neutano hwevana.

Vana vanofanira kudzidziswa nemitambo pamwechete nemishando inoitirwa mumvura inosanganisira kudhuvha pamwechete nekushandisa zvikepe.

Vana vadodori vanokurudzirwa kuti vaende kuchikora kwavanondobeurwa pfungwa pamwechete nekutamba nevamwe vavo vezera rimwechete.

Vanoshanda muzvibhedlera vanomushando mukuru fanira wekurapa vantu vachivapa mitombo vanoitawo kuti vanorwara vange vachidya zvinoita kuti vapone.

Vantu vanotengesa mishonga mumbatso dzinoona nezvekutengesa mitombo. Vanenge vaneruzivo pamusoro pemishonga yeshe inenge irimwo veibetsera vantu vanorwara.

Kune vantu vakawanda vanozvipira kudetsera nyika maringe nekupa ngazi yawo pachena zvinoita kuti vanorwara muzvibhedhlera vadetsereke

Kune madhokodheya namanesi vakazvipira kuita mushando wekurapa vantu vanorwara kubudikidza ngekuvavhiya vachivapa mitombo inoita kuti vapone.

Ikodzero dzemwana weshe kuti agare eidakara kubudikidza nekuwaniswa utano hwakanaka uye zvikafu zvinovaka mumwiri.

Kune manesi muzvibhedhlera vanodetsera vantu vanenge vakazvitakura pakuongorora mwana ari mundani vachiona kuti arikukura zvakanaka here.

Madhokodheya nemanesi vane mushando mukuru wekuona kuti vanorwara varapwa nenguwa uye kupuwa mitombo inovarapa zvirwere zvavanenge vahlangana nazvo.

Muzvi bhedhlera mwega mwega mune madhokodheya ane mushando wekunyora zvavanenge vaona kubva mukuvheneka varwere vavo, zvichizoita kuti zvivadetsere pakuva rapa.

Muzvikora mwega mwega kana zvibhedhlera mune vashandi vanoita mushando wekuona kuti nharaunda idzi dzigare dzakashambidzika.

Madhokodheya vantu vakadzidzira mushando wavo wekurapa vantu vadoko uye vantu vakuru vachivabaya majekiseni pamwe nekuvapa mitombo inovarapa.

Kune ndombi dzakadzidzira mushando wekuongorora nekuvheneka zvirwere zvemumadziso zvinosanganisira tsanga veidzirapa uye kupa mitombo inodzirapa.

Muzvibhehlera umu mune ndombi dzakadzidzira mushando vekurapa vandhu vanorwara ,ndombi idzi dzinodetsera maningi kupa mitombo kuvandhu vanorwara.

Vanoshanda muzvibhedhlera kusanganisira nevano bikira vantu vanorwara vane kodzerowo yekuva vakadzivirirka kubva mukutapurirwa muzvirwere zvevanorwara.

Kune ntombi dzakadzidzira mushando wekugafzira ganda nemwiri yavantu vanorwara kana vasingarwari kuti ngazi yavo ihambe zvakanaka.

Kuna vanamukoti vakadzidzira basa rekuvheneka mwana achiri mundani kuona kuti arikukura zvakanaka ere uye apana matambudziko ere.

Mumishando yakasiyana-siyana kune madhodha makuru anenge achiratidzira vadoodori maitirwe emishando. Zvinoita kuti mishando ireruke.

Kuma famasi kune mitombo yakasiyana-siyana inotengeswa iyoyo, inosanganisira mapirizi, yokunwa, yokuzora kana majekiseni.

Makiriniki nezvibhedhlera vari kushandidzana zvakanaka ngembatso dzinoona nezvekutengesa mitombo mukuwanisa mishonga muvantu vanenge vachirwara.

Mhatso dzinoita zvekutengesa mitombo dziri kushandidzana zvakanaka nezvibhedhlera pakuwanisa vanhu vanorwara mitombo inovarapa mikhuhlani dzakaparadzana.

Mhatso dzinoona ngezvekutengesa mitombo inorapa vantu munowanikwa zvakasiyanasiyana zvinosanganisira mitombo zvekushandisa zvevanhu vakuvara kwozotiwo bota reana.

Kune makhambani akazvimiriria anodetsera antu pakuwaniswa kwemishonga nemitengo yakaderera zvinoita kuti vanhu vadetsereke pakutenga mitombo.

Mbatso dzinona nezvekutengesa mitombo vanotengesavo zvikwanisiro. Zvinosanganisira mazibhande anoita kuti ndani isakurisa.

Mbatso dzinoona nezvekutengeswa kwezvemitombo dzinodetsera maningi mukuwaniswa kwemishonga inorapa mikuhlani yakatsaukana vantu veidetsereka.

Mbatso dzinoona nezvekuchengeta ,pamwe chete nekutengesa mitombo, dzinogara dzakavhurwa nguva dzeshe, kuitira kuwanisa vanorwara mishonga ,nguwa nenguwa.

Zvikora zvepadera zvakaita semaYunivhesiti zvinobetsera pakudzidziswakwe antu anozo rapa antu anorwara pamwe chete nevaya vanozopa mutombo kuvandu vanorwara.

Mafamasi pamwe chete nezvibhedhleya zviri kufambidzana zvakanaka munyaya dzekuwanisa vaanorwara mitombo inovarapa zvichiita kuti zvivadetsere.

Kune mapato akawanda anoshandidzana nezvibhedhlera pamwe chete nemphatso dzinotengesa mitombo pakuwanisa nemitengo yakaderera.

Mphatso dzinoona nezvekuchengeta pamwe nekutengesa mithombo dzine mushando mukuru wekuwanisa vanorwara mishonga inovarapa nguva nenguva.

Mphatso dzinoona nezvekutengeswa kwemishonga dzinewo zvikwanisiro zvevana vadoodori zvinosanganisira bota remumabhokisi pamwe chete neremumagaba.

Mbatso dzinoona nezvekutengesa mutombo yechiyungu dzinogara dzakavhurwa nguwa dzeshe kuitira kuti vanorwara vawane mishonga inovarapa nguwa dzeshe.

Maziso anombopota eirwadza naizvozvo kumbatso dzinoona nezvekutengesa mitombo kunewo mitombo yakawanda inoshandiswa kudonhedzera mudziso kuti ripore kana richirwadza.

Mhatso dzinoona ngezvekutengeswa kwemitombo dziri kushandidzana zvakanaka nezvibhedhlera pakuwaniswa kwemishonga yakawanda inorapa mikhuhlani dzakaparadzana.

Mazuwano mitombo yechiyungu yati chakata kunyanya kumbatso dzinoita zvekuchengeta pamwechete nekutengesa mishonga zvinoita kuti vantu vawane mishonga nguwa dzeshe.

Mhatso dzinoona nezvekutengesa mitombo dzirikutengesawo mishonga yekudonhedzera mumiro pamwechete nemumadziso zvinenge zvichirwadza.

Makambeni ari maererano nezveutano weveruzhinji anodetsera maningi pakupa zivo kuvantu vendaraunda maerereano nezvirwere uye kuzvidzivirira kwazvo.

Veruzhinji vanodetsereka maningi kubva mumakambeni ane chekuita nezveutano nekuti vanenge vachiwaniswa ruzivo pamwe chete nekurapwa mahara.

Varimubandiko riona ngezveutano vanopota vachipinda muzvikora mwaumo mwavanoita makameni ari maringe nekudzidzisa uye kupa ruziwo nezveutano kuwanofunda

Kune ma poka makuru akayemera kuti abetsere vantu mukuwaniswa kwezvikafu pamwechete nezveutano vanosanganisira vana "USAID".

Kune makambeni anoitwa kubazi rezvehutano. Anosanganisira kupa ruzivo veruzhinji maererano nekuzvidzivirira kumarariya.

Makambeni adetsera maningi kuwanisa veruzhinji ruzivo rwakaita sekutenga maneti anodzivirira kuti antu asarumwa ngendunga varambe vari vatano.

Kune makambeni anogara achiitwa kudetsera vantu vemuntaraunda vachirapwa pachena uye kupuwa ruzivo runo enderana nekudzivirira zvirwere.

Vebandiko rinoona nezveutano hwavantu rinopota richiita makhambeni anohlanganisa vantu vachidzidziswa maererano nezvirwere zvakatsaukana.

Pane makambeni anoitwa maringe nekudzidzisa antu kukosha kwekuva namaneti ayo anodzivirira ntunga kuti dsisaruma anyu.

Makhambani ndeimwe yenzira dzinoshandiswa pakuhambisa mashoko maringe nezveutano zvichiitawo kuti pamwe pacho vantu vanorapwa vachipona.

Makambeni Ari maringe nezvehutano anodetsera maningi pakupakurwa uye kugadzirwa kweshoko dine chekuita nepundutso iri kuoneka munyaya dzezve hutano.

Makhambebeni munyaya dzezveutano anodetsera maningi pakuparadzira shoko maererano nezvirwere zvakatsaukana.

Makhambeni awuyisa ruzivo rwakawanda, maererano nekuzvichengetedza kuzvirwere, zvinosanganisira mariariya, kubudikidza ngekushandisa maneti.

Ikodzero dzemuntu weshe, varumbwana nendombi, kuona kuti vane ruzivo rwakakwana maererano nezvehutano hwesikarudzi, pamwechete nehwemuchibereko chavo.

Vechidiki ,majaha nendombi vanofanira kudzidziswa maererano nezveutano hwesikarudzi kana hwemuchibereko kuti vakone kudziirira zvirwere zvakatsaukana

Ikodzero kumuntu weshe kubva kundombi nemajaha kuti vave neruzivo maererano nezveutano hwesikarudzi uye muchibereko chavo.

Madzimai akazvitakura vanoenda kuzvibhedhlera pavanondovhenekwa pamwe chete nekuhloyiwa nemadhokodheya uchionekwa kuti mwana urimundani urikukura zvakanaka ere.

Ikodzero dzemuntu weshe kuti ave neruzivo mayererano nezve utano hwesikarudzi uye muchibereko kuti vantu vazvidzivirire kubva kumikhuhlane.

Kwava nemishini inodetsera madzimai pakuvheneka kuona kuti vanemimba here. Zvinoita kuti vave vachigadzirira maererano nezvinenge zvabuda.

Mukore uno madzimai akazvitakura varikudetsereka maningi munyaya dzezveutano kubudikidza nemichini yaveko inovheneka mudumbu kuona kuti mwana arikukura zvakanaka here.

Varimubandiko rinoona nezveutano hwesikarudzi uye hwemuchibereko vanopota vachihlangana vachidzidzisana nekupanana ruzivo maererano nezveutano uhwu.

Ikodzero remuntu weshe kuti ave neruzivo maererano nezveutano wesikarudzi pamwe chete nezveutano wemuchibereko.

Ikodzero dzemadzimai akazvitakura kuti vapote vachivhenekwa kuona kuti mwana uri mukati wakagwinya ere.

Muntu weshe unokurudzirwa kuti apote achiita mitambo inoita kuti magodo uye nyama zvitwasanuje zvichiita kuti mwiri igwinye pamwechete nekurwisa zvirwere.

Mitambo yakasiyana siyana inodetsera pakuti mwiri igwinye pamwechete nekurwisa zvirwere, asiwo mune kukuwara kunowanikwa vantu vachiita mitambo.

Kumwa mvura yakawanda ndeimwe yemitombo inokuridzirwa kunyanya vantu vanoita zvemitambo yakatsaukana inosanganisira kurumba kana kutamba bhora.

Muntu weshe unokurudzirwa kuti mawe mvura yakawanda zuwa rega rega kuitira kuti ngazi ihambwe zvakanaka muwiri.

Muntu weshe unokurudzirwa kuti amwe mvura yakawanda, muzuva rega-rega. Zvinoita kuti ngazi ihambe zvakanaka mumwiiri.

Michini yechiyungu inosanganisira mafoni namakhombiyuta, yabetsera maningi mukuvhenekwa kwemikuhlani yakawanda kuzvibhedhlera.

Mishini yechiyungu irikudetsera maningi pakurapwa kwe vantu vanorwara inosanganisira chimushini chinoona nezvekupisha kwemuviri, kozoti ma Bhiipii kana shuga.

Ma kombiyuta na mafoni ari kudetsera maningi mu zvibhedhlera paku ongororwa uye ku vhenekwa kwe mu kuhlani kune vano rwara vachipiwa mitombo ino vadetsera.

Mishini yechiyungu iri kudetsera maningi mukuitwa kwetsvakurudzo maererano nemikhuhlani dzakatsaukana kuchawanikwa zvingadetsera kunyanya mitombo.

Makombiyuta pamwechete namafoni arikudzetsera maningi muzvibhedhlera pakuongororwa kwezvirwere zvakatsaukana, uye kurapwa kwevanorwara.

Mafoni arikudetsera maningi muzvibhedhlera pakuziswa kwe antu zvavanenge vavhenekwa. Uye kuti mitombo ingavarapa, inenge iri iriyi.

Mishini inosanganisira makhombiyuta pamwechete namafoni zvakudetsera maningi muzvibhedhlera pakuongororwa kwezvirwere zvakatsaukana.

Kune mapundo anomera anoshandiswa semitombo yechinyakare. Imwe yacho inoshandiswa semurivo pamwe pacho panoshandiswa semasamba emutii.

Kubva makare edu vakuru vaenda mushango. Vachindokaya mitombo yavanoshandisa pakurapa mikuhlani dzakatsaukana vantu vachibetsereka.

Kune mirivo yakawanda inoshandiswa semitombo inorapa antu mikhuhlani yakaparadzana inosanganisira guku mutsine bangarara uyee mutikiti.

Zviwanikwa zvinomera zvinosanganisira mapundo zvinoshandiswa semitombo inorapa mikuhlani kuchishandiswa mashakani kana maruwa.

Mitombo yechinyakare inodetsera pakurapwa kwemikuhlani dzakaparadzana imwe yacho inoshandiswa semiriwo kozoitawo imwe inoiswa mutii vantu vachitorapika.

Vantu varikukurudzirwa kuti varye zvikafu zvine utano zvinosanganisira zvirimwa zvakaita semadima mbatatisi nemijumbuya.

Mishonga yechinyakare yakati chakata mumashango. Zvinoita kuti vantu vabetsereke mukuwana mitombo ingavarapa kubva kumikuhlane dzakaparadzana.

Kune makwenzi akawanda anowanikwa mushango kana muminda ayo anodetsera pakugadzirwa kwemitombo yechinyakare inorapa mikuhlani.

Matondo pamwe chete namashango akazare mitombo inoshandiswa pakurape kwezvirwere kuchishandiswa maruva kana mashakani.

Kune makwenzi akawanda ano sandiswa muku rapwa kwe zvirwere ku chishandiswa mashakani maruva ndikiti kana nzinde.

Vantu kunyanya vatema vane ruzivo rwakanyanya maererano nemitombo yechinyakare iyo yavanondokaya mushango vachitodetsera antu mukurapwa kwezvirwere.

Zviwanikwa zvinomera zvinosanganisira gavakava zvirikudetsera maningi pakugadzirwa kwemishonga inoshandiswa pakurapa ganda kubudikidza ngekuizora.

Zviwanikwa zvinomera zvinosanganisira gavakava, zvinodetsera maningi ,pakugadzirwa kwemishonga uye mafuta anoita kuti ganda riite zvakanaka.

Kune zviwaniikwa zvinomera zvakaita semapundo anosanganisira rosemary ayo anoshandiswa mukubika asi ichitova mitombo inorapa mikuhlani dzakaparadzana.

Gwenzi rakaita segavakava nderimwe remitombo inoshandiswa mukurapwa kwezvirwere mukore uno ririkushandiswa maningi kugadzira mafuta ekuzora.

Kuna makwenzi anosanganisira gavakava ari kubetsera maningi muhutano hwantu. Ngekuti magavakava aya akugadziriswa mitombo inobetsera muhutano hwaantu.

Mitombo yechinyakare yaidetsera vantu kunyanya vatema kubudikidza ngekushandiswa mashakani maruwa kana ndikuti yezvinomera.

Kune mishonga yakawanda iyo inogadzirwa kubva kuzviwanikwa zvinomera zvakaita samapundo makwenzi kana miti.

Kune vantu vane ruzivo maererano nekugadzira mitombo yechinyakare zvinoita kuti vantu vaone kwerumba vachindotenga mitombo inenge yakagadzirwa kare.

Gavakava nderimwe rebundo rinoshandiswa pakugadzirwa kwemishonga uye mafuta ekuzora paganda kuti rive neutano hwakanaka.

Makwenzi anosanganisira gavakava abetsera kunyanya mukore uno pakugadzirwa kwemitombo yekuzora kana yokumwa ichibetsera vantu.

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetsere mukututsira zvinodiwa mukuakwa kwemwiiri. Zvinoita kuti vantu vagare vari vatano.

Kune makwenzi akawanda anoshandiswa pakugadzira mitombo yechiyungu, inoshandiswa kuzora kuti ganda ritsvukire pamwe chete nekuva newutano.

Mitombo yechinyakare yaiwanikwa kubva kuzviwanikwa zvinomera kuchishandiswa mashakani maruva kana makwati.

Kune mbando dzamapundo dzinoshandiswa semitombo yechinyakare inorapa zvirwere zvakaparadzana ichishandiswa mashakani.

Kuna makwenzi akawanda kusanganisira gava kava ano shandiswa muku gadzirwa kwa mafuta ekuzora zvinoita kuti ganda ri hlamburike.

Kune makwenzi akawanda kusanganisira gavakawa iro ririkushandiswa zvakanyanya pakugadzirwa kwemishonga yekuzora imweni yacho yekumwa.

Kune makwenzi arikushandiswa kugadzira mitombo inorapa zvirwere zvakatsaukana zvinosanganisira yekuzora kana yokumwa.

Kuna makwenzi akawanda anoshandiswa pakugadzira mutombo inorapa zvirwere zvakasiyana siyana zvemuganda ichishandiswa sekuzora.

Makwenzo akawanda kusanganisira gavakava rinoshandiswa pakugadzira mitombo, inoshandiswa pakuzora. Imwe yacho ndeyekumwa.

Zviwanikwa zvinomera zvinosanganisira mapundo zvirikushandiswa maningi munyaya dzezveutano kuchishandiswa mashakani kana maruva mukugadzira mitombo inorapa mikhuhlani.

Mitombo yechinyakare inodetsera maningi mukurapwa kwezvirwere zvakatsaukana naizvozvo kune vantu vakazvipira kuti varime mitombo inosanganisira magavakava.

Mashango edu akazara zviwanikwa zvinomera zvoshandiswa semutombo unorapa miKuhlani dzakatsaukana naizvozvo muntu unokwanisa kundokaya otozvirapa.

Vanoita zve mitombo ye chinyakare vari ku detseredza panyaya dzeku waniswa mitombo inorapa vantu mu kuhlani dzaka tsaukana vantu vachi detsereka.

Antu atema anozikanwa ngekushandisa mitombo yechinyakare inowanikwa kubva mune zvinomera zvinosanganisira mapundo ,makwenzi kana miti.

Mashango edu kunyanya evantu vatema akazara mitombo yechinyakare inowanikwa kubva mune zvinomera zvinosanganisira mapundo, makwenzi kana miti.

Kune miriwo yakawanda inodetsera mukuwanise vanthu utano hwakanaka inosanganisira tsine guku mukakashango mutikiti nembowa .

Kune vantu vakawanda vaneruzivo maererano nekugadzira mitombo yechinyakare vamwe vachizotoitengesera vamweni vachitowana mare.

Kubudikidza nekukosha, uye kudiwa kwemitombo yechinyakare, pane vantu vaakuita mushando wekutorima zviwanikwa zvinoshandiswa, semitombo yechinyakare.

Kune mapundo akawanda anoshandiswa semitombo yechinyakare kuchishandiswa maruva, ntikiti kana mashakani anenge akaomeswa achizorapa mikuhlani.

Mutombo ye chinyakare ya gara yei detsera vantu muku rapwa kwe mikuhlani dzaka tsaukana kuchi shandiswa ndikiti kana kuti maruva.

Zviwanikwa zvinomera zvinosanganisira pundo makwenzi kana miti zvinoshandiswa semutombo nechinyakare kuchishandiswa mashakani maruwa kana ndikuti.

Mashango edu kunyanya evantu vatema mune mitombo yakawanda inozikanwa ichirapa mikuhlani yakatsaukana vantu vachitobetsereka.

Ndimu kana tsangamidzi ndeimwe yemitombo yechinyakare yaishandiswa. Yaishandiswa kareko nanyamashi ichiri kushandiswa pakurapa zvirwere zvakaita sebesha

Chinyakare chinokuridzira kuti vantu vashandise mitombo inovarapa kumatenda akaparadzana kuchishandiswa mashakani namaruwa

Vantu vatema vanozikanwa nekushandisa mitombo yavo yechinyakare. Inosangaganisira, makwenzi uye mapundo kuchishandiswa mashakani kana ndikiti.

Kune mapundo anoshandiswa semitombo yechinyakare kwechishandiswa mashakani ayo anokona kuryiwa akadaro kana kuti anoomeswa.

Kune mapundo anoshandiswaa semitombo inorapa zvirwere zvakatsaukana kuchishandisa mashakani maruva kana ndikiti.

Kune mirivo yakawanda, inosanganisira mukakashango. Inoshandiswa semitombo pamwechete nekushandiswa semurivo wekuryisa sadza.

Kune mitombo yakawanda yechinyakare inoshandiswe pakurapa zvirwere kuchishandiswaashakani anenge akuiwa achizoshandiswa mitombo unorapa mikuhlani

Kune mitombo yechinyakare inoshandiswa pakurapa zvirwere kuchishandiswa mashakani anenge akaomeswa otswanywatswanywa achizoshandiswa semitombo yekumwa ichirapa zvirwere.

Kune mapundo akawanda anoshandiswa semitombo yechinyakare inorapa mikhuhlani yakatsaukana kuchishandiswa mashakani kana maruva.

Mitombo yechinyakare yagara ichishandiswa kunyanya neantu atema, kuchishandiswa mashakani ,makwati maruva, nzinde kana ntikiti.

Kune mapundo akawanda ano shandiswa se mirivo kana mitombo inorapa zvirwere zvaka tsaukana kuchi shandiswa mashakani manyoro kana aka omeswa.